Kasoolo ke mukyigoona kafanana ni imbwa ,kali mukyigoona, bunyaasi bwene bwayoma, kasoolo aka kakuluma nfa wakazileyo

Uwa boda asudile umutu ku pishipishi alikubita agati e lugudo ali zikafu zili kwaya, zinzu zili lubega.

Zinzu zibili zili agati eh kibila kibalayi kili kupi ni zingingi, luguudo lwabitila agati.

Zimotoka zaparkingile abulafu welisayilo lyebachefe basilamu, ligulu nalyolyo

I'solo iye mu kigona iya madowa-dowa yimikile ili kwaya. I'solo eyi yebulabe isi batu. Kigona kyene kyayoma busaala budambi.

Umusaani emile mumugunda gwegumuchele mugali gutyo awambile i'backet , mugunda guli kupi ni bisaala ni zinyingi